tini misile leellishshannohu kameelaancho doogo aana babbaxxitinno horo uyiitannonkete giddo dhoqqidhoqetenni hodhishsha assa dandineemo gara woyiimmi amanyoote woy horo adhineemmo gara leellishshannonke

tini misile leellishshannonkehu sidaamu qoqowi giddo aletta wondi quchumira mitte base daga woyinm manni mare dadda'lanno baseeti woyim daddalu dargaati

Tini misile leellishshannohu mitte daga giddo afantanno qooxeessuwa giddo baattote aaninni baarzaafubba hunatenni kainohunni baattote moollenna woyim haha yaase leellishshanno.

tini la'neemmo misile leellishshannohu dagatenna maatete xaadooshshe woyi gambooshshe leellishshannonketa ikitanna ooso ayiiddinsa woyi amuwinsa ledo xaadde noo xaadooshsheeti

Tini misile leellishshannohu hawaasi quchumi giddo boohaarranni mereersha woyimi biifado boohaarshu base nootanna boohaarate injiitinoto base ikkitinota leellishshannonke.

tini misile leellishshannonkehu dagatenna maatete xaadooshshe woynim darawo darawonniwa jaalla jaallanniwa mitteenni ikkite biiffanno gede leellishshannonke

tini misile leellishshannohu jaalu jaalunniwa hattono maate maatenniwa ganba yite ka'e marte boohaarranni mereersha iillite boohaara dandiitnno base ikkase leellishshanno.

konni qooxeessi giddo biifado hayiissonna hattono haqquwa hakkino sae sagalimmate gede assineenna intannirichinna latino latishshi mereerosi afamannorichoti

Tini addi addi basenni qoxeessinke xurannokki woy ishinannokki gede assi'ne agadhineemmo garanna qoxeessinke fayyimma agadhineemmo baseeti woy qoxeessaati

tini misile leellishshannohu alette wondi giddo mitte daga mitte daga ammanote harunsaano magano amma'nitanni noo gara leellishshannonkete woy xawissannonkete.

Kuni la'neemmohu alatti wondi quchumi giddo mitte daga amma'nitanno woyimmi magano magansidhanno ammanote mineeti woyi baseeti.

tini misile leellishshanohu addi addi kaameelu doogo aana worroonni kinchunni gibbe assine loonse ka'ne ka'ne loonsoonni barzaafubbanna hattono doogote biifishsha aate horonsi'noonni horo leellishshanno.

Tini misile leellishshannohu mitte basera afamanno baayiichi aana giwirinnu looso woy latishsha hala'linshe loosa dandiinanni assoote woy lawishsha leellishshannonke.

tini misile leellishshannohu sidaami quchumi giddo babbaxitino basera baattote ofollanna xagge hiikko garinni ofoltinoro la'neemmotanna taggeeffachishshannonketa ikkase leellishshannonkete.